icumba c' isomero kirimw' ibitabo vyinshi bibitse kutubati twabigenewe har' amameza n' intebe z' abasomyi, imez' imw' iteretseko mudasobwa ngendanwa.

Mu kigo c'ishuri hari ikibuga aho abana bakinira imikino y'imyitagaduru, abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishure, hakaba hari amashuri asakajwe amategura inyuma yaho hari ibiti birebire.

Mu kigo c'ishuri hari ikibuga bakineramwo umupira w'amaguru kirimwo imodoka ihagaze mu si ygiti yegereye ari akaza ugatoya n'imeza iriko indobo y'ubukarabiro y'icazi kibisi ibiti bihakikuje bitanga akayaga n'igitutu.

Ikibuga kinini kuri kw'ishure, gifise ibikoresho vyo gukina umupira w'amaboko. Hari inyubako z'ishure hafi yaco, n'ikirere gusa n'igisukuye. Ahantu hasa n'ahatekanye, ho gukinira no kwigira.

Ikigo c'amashure y'intango kirimwo inyubako zifise ibisenge vy'amabati y'ubururu n'ayatukura imbere yaryo hari inzira y'ivyondo ivyatsi n'amashurwe bitotahaye mu gihe inyuma hari amashamba y'ibiti birebire.

Akabati ki kibaho kari mu nfuruka yishuri munsi yaho hakaba hari igitunga kirimwo ibipapuro vyera, mu gihe ku ruhande hari ikibaho cirabura handitseko ivyirwa kiri ku gihome cubakishijwe amatafari ahiye.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, abantu bariko baragenda buhoro kunzira y' amabuye iri iruhande, mugihe hejuru hari ijuru ry'ubururu ririmwo n'ibicu vyera vyinshi

Abantu babiri basanzwe ar'abahinga muguteka, bambaye imyambaro yabigenewe yera. Umwigeme afise muntoke isahani irimwo imfungurwa iteguye neza cane .